Yadda nake kaucewa kashe kuɗi ba da gangan ba, ina yin kasafin kuɗi ina raba albarkata cikin abubuwa kamar haka: Buƙatu, abinci, ajiya, kayan more rayuwa, da kuma nishaɗi. Na biyu: ina ruta abinda nake kashewa ina riƙe lissafin duk abinda nake kashewa da lissafin inda kuɗina ke tafiya. Na uku: Ina yin jinkiri kafin saye idan naga abunda nake so ina jira kwaana ɗaya kafin in sayi don tantance ko ina buƙata da gaske ko bana buƙata. Na huɗu: Ina gujewa sayayya da gangan, ina gujewa shaguna ko kan layi, sai dai idan ina da buƙata ta gaske. Na biyar: Ina yin amfani da ajiya ina sanya wani ɓangare na albarkata a cikin ajiya da bazan iya cirewa ba, se ga buƙata me muhimmanci. Na shida: Ina bincika rangwamen sayayya ko amfani da coupons kafin sayen wani abu. Na bakwai: Ina ƙoƙarin kashe kuɗi ne kawai ta hanyar tsabar kuɗi don gujewa ƙarin caji na kati. Na takwas: Ina sauƙaƙe abubuwan buƙatu ina duba abubuwan da nake biya kowace wata, in rage waɗanda basu su da mahimmanci a gareni. Na tara: Ina yin ƙoƙarin sana'a ina ƙoƙarin samun ƙarin albarka ta hanyar sana'ar ƙari don ƙara ajiya. Na goma: Ina tuna manufata ina tuna dalilin da yasa nake aje kuɗi domin gida, mota, ilimi, da de sauransu, don ƙarfafa ni in cigaba da tsayawa da ƙafafuwana kan burina, da wannan zan iya sarrafa kuɗina da kyau, ba tare da ɓata shi ba.